Bibiiri ra zeŋ, kaŋ are, voɔre binna ba niŋe, sage be na be na bana zeŋa, a bie kaŋ su la kparoo o e mɛ vaara, a bie kparoo e na mɛ ankaara, a kaŋ kparoo e mɛ tampɛloŋ wa. 13391

Nobԑ naŋ zeŋ, ba mine dͻma. Ba erԑ ne vapuuri, bԑ tuuri la nutoore. Kaŋ kparoo e na mԑ tampԑloŋ, kaŋ kparoo e ne buluu. A nutuuri ŋa mine e ŋa vaare.

Nero guun. O sũ kpar-sɛlaa. Nyɔg ne vũũ bone. Moor bul la be o na ara. Yie ayi ara peɛloo. A yiri kaŋ penti ne buluu, a kan penti ne tampɛlo a.

Bondirii na gaŋ mune bebe, bԑŋԑ bebe, zeԑre bebe, taaleԑ bembe, gyԑl bebe, zama daarebembe, vaare bembe, bͻͻdde-moomͻ poͻ na.

Bibiir anaara be kõɔ poɔ. Nebɛata ɔnnɛ ne kõɔ. Kão kõɔ bon oona en buluu, kão kõɔ bon oona e pela, kão koɔ bon oona ena mɛ tampɛloa. Kão su kparbuluu, kão su kpardoɔr.

Zie ne nyɔ vūū dire. Lɔɔre na ser araa zie na a vūū na diraa. Yie ara, kōɔ lɔɔre zɔrɛ na a sɔr zu. Teɛ ara peɛle a zie na a vūū na dira. Lɔɔre zɔrɛ na sɔr kaŋ zuŋ, nebɛ gaŋ na ara sɔr gaŋe gaŋ.

Bibiiri ra are, kaŋ zeŋ na, kaŋ gbin dume, a dɔɔ dɔb na. Bondoɔre binnaa ba niŋeŋ. Kōɔ kole binnaa dɔɔ niŋeŋ. A dɔɔ kaarɛ ne a bondɔre.

Nebɛ na are, bɛmine gũũ na. Pɔge kaŋ sɛ wagyɛ, o tere kõɔ kole. kõɔ bon-enne kyole na a kaŋ sɛ ne gaŋgu sɛla. Ka kaŋ su kparo o mɛ tampɛlo.